Uunafaalama owo ehukamugongo lyoshilongo shetu Namibia. Onkene aanafaalamo oye ya po nomikalo dhayooloka opo ya humithe komeho oshikondo shuunafaalama.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka sha talika ko onga oshiyamakuti sha gamenwa kepangelo lyoshitunda shaNamibia, omolwa omauwanawa ngoka hashi etele oshilongo shetu.

Moshilongo shetu Namibia ngaashi naana miilongo yimwe ya Africa omunaomahala ngoka aatalelipo naapashiyoni haye ya okutala iiyamakuti yetu mbyoka tuna muAfrica.